Tsi kulukulu tsirano ba’tsibowele mukhatimba nga babimbile khungaki bunyaasi.

Babana babili basangalile lukali nga bakwarire tsi tshirt tsimbesemu nga khabanaba bitambala nga barambisa imbisho ni tsiwutsi kamakhono kabwe

Buchupa bubonekhane nga ba parking mo bubukhi bwesi bamisa munzukhi nga babukulisa ubukhi buuno

Umukhasi umukhulu weboyile sitambaala khu murwe sibesemu, wasutile bibindu mu sikapu khu mukongo nga mwoko, iranga ni bibindu ibindi.

I kanisa imiliyu isi bakulila kama baati ka blue nga ibonekha basikimalilisa baliwo babandu bali khukhombekhakho.

Umusani ukwarire ikofila nga wekhale khukhu embi ni kamatafali kesi bali khukhosha nga bapangilemo tsikhu tsingali.

Babandu basani nga bekhale khumato nga kamato Kano Kali khumetsi nga mutwela wa'ambile kumukango abandi bekhale buusa

Umundu waambile ingeni mukhono mwewe nga ingeni iyino atsa khukirambisa nga tsinyenyi nga wakitekhele khulila khubilyo.

Tsisolo tse’mwiswa tsitaru tsesi khulanga khuri tsi zebra nga tsilimo kamawanga ni kamamali tsili mweswa

Umundu ukwarire tshirt imali nga wabukule kumukhono kwe mutwela khamina mukyupa iya sanitizer ukundi akutatilisa sanitizer .

Buyu bukali nga babwombekha mu matandarwa, nga bubonekha bwe basilikhale bawumulilewo nga buli embi ni kameetsi kamakali.

Tsinzu tsesi bombekha nga tsifura tse liloba nga batsombekha khu lukiingi nga ate tsingali nabi.

Ba bana ba bakwarire uniform, nga balala basutile kamakhono mungakyi amala balala ta, basanyukhile nabi ibonekha waliwo shibasanyusile.

Sishombekhe sibofu sisibonekhane nga i'kanisa bashombekha bulaayi bashirakho kamatikhuli kamabesemu nibulafu weshishombekhe shino wamiliya naabi

Umukhana umumiliyu lukaali nga wekhaale muntebe abukule kamakhono kewe wakarere khu laptop isi arere khumeza.

Babandu bane bali khungaki khwe’ntsu isi bombekhele nga khebakhala bisala nga khe’bateresa khuntsu khuno.

Tsisoolo tse mwiswa tsibili tsesi khulanga khuri tsi'zebra nga tsilimo kamawanga ni kamamali nga indwela ibonekha ikhulu ikindi ingana

Tsisolo tse mwiswa tsingali tsesi balanga bari tsi zebra nga kha tsi’nwakho kametsi nga tsisolo tsino tsilimo kamamali ni kamawanga.

I’bus ili imbofu iya green nga yasutile babandu nga baliwo business bakhali batwela ta bali khukana khuwa abandu bekhale mu bus byekhulya nga soda ni tsinyama tsinjoshe.

Umwana umufiti nga wemile embi ni kamanda kesi batekhela khurambisa isigiri nga bali babandu abandi ibekhale asi khabakhola bibyawe.

Kamakhono ko'omundu nga abonekha kha'asaaba, khasabila khu tap nga nga khasaaba kameetsi ni sabuni.

Umusaani uwarura bunwanwa, wasangalile nabi nga wabukule kimikhono kyewe, mutwela kwahambile i'laptop, kukundi khakumiina i'laptop.

Inzukhi yakwile khukhamuli kha purple nga khesusuna nga i'kana khukhwamisamo bibindu bitsa khukiyeta khukhoola bubukhi

Kumukhono kubonekhane nga kwomundu nga kwawambile tsimwanyi tsindobe tsesi bama khubuta ukhwama khumwanyi.

Umusaani umukhulu nga wakwarire tsi gloves tsisi bapanilamu bifuusi, nga kha traininga nga arambisa kimipila kye tsimotokha kyesi aboya atwela wasuunga mungaaki.

Umusani inga wabukule kamakhono kewe kabili wakarele khusimu nga ulwala lwe khalwabara isimu yino .

Umukhasi umukhulu nga khasiinga kamatunda kesi khulanga khuri tsinyaanye nga akapangaka khu sowaani nga na akakulisa.

I borehole nga kupiila kuliwo kulikho, nga i borehole yino bakilabilila bulayi, bakilinda bulayi silikho shi'angafu ta.

Kamato kamakali nga kali khundulo khwe kametsi kabonekhane nga inyatsa nga iliwo basani bane babemile ambi ni kamato kano.

Babandu babali bakali bali imbi ni kametsi nga balala bali khu lyato abandi bemile busa embi ni kamesti kano.

Sumbusa nio batekhile bulayi nga bamupangile khusaniya , alindile khulibwa.

I'laptop nga ili khu meeza ni i'glass ni i'notebook ilikho i'pen ni i'siimu nayo nga bakirere embi ni i'laptop yino. I'laptop yino bakikuule ili nibyo khabakirambisa.

Babaana babili nga bahambaane nga mutwela wakwarire kumusweater kumubesemu, ukundi kwa blue, khabakendela atwela.

Basaani babili bekhaale ango nga khebakanikha nga ango hano bayombekha inzu ni lilooba nga bahambile e'radio barele khukhadinisa khekhukhaayu khano.

Lukudo ulu bonekhaane nga lulikho tsipikipiki ne tsi motokha nga tsimbeka tse lugudo uluno tsilikho babandu khabakhola tsi business itsikhali indwela ta nga khukulisa tsingubo ne bibindu bibindu

Tsinzu tsisi bombekha bulayi naabi nga tsinzu tsino tsifura tsye tsigorofa tsi tsyaleya naabi mungaki nga tsili ni tsi floor tsingali nga batsirambisa kimilimo kikhali mitwela ta

Tsisolo tse mwiswa tsingali nga mulimo tsi zebra ni tsitsindi tsafana tsikhafu nga tsindala khe tsinwa kameetsi tsitsindi khatsaya buyaasi.

Isolo iye mwiswa isi khulanga khuri italanyi nga yarusile tsimoni tsayo nga isolo yino yaluluma naabi.

Tsimotokha tsingali tsibonekhane nga ni tsye babaandu busa nga khatsitimila embi ni i'street ili busy, ilikho bibindu nga i'bank ni tsi business itsindi tsikhali ndwela ta.

Umusani uwikhale khupikipiki nga arele bikele bye sitwela wasambile khupikipiki sindi haasi nga abonekha werekhekele khufuka nga ali khulugudo isi tsipikipiki tsindi ni tsimotokha tsili.

Isolo ye mwiswa isi balanga bari italangi nga khekeenda khebira ambi ni i'motokha ili khu lugudo.

I'gaari nga bakiboyilekho kamatoore, kamatoore kano kali kamakali nga indebe ye i'gaari bakiboyilekho ingubo ya blue amala i'gaari yino baki bakitikiyile ni lusaala.

Bakhana bataru nga buli mukhana Ali ni laptop mukhono nga khabamina ,iliyo nisho khabasoma nga balolelele uwe'khukari iliyo nisho khabalakana

Basani bataru bali khumaato kamaato kali kamakali nga kamaato kano kali khudulo khwekameetsi kameetsi kakamonekhane inga inyatsa.

Isoolo iye mwiswa, isi balanga bari inzofu nga yatsowa ni kamasanga kayo kaleeya lukaali.

Kametsi kamakaali nga khakama khulunkinki kakwasi, isikhulanga khuri i'water fall

Juice isi bakholile mumatunda kakhali matwela ta nga carrot, inanasi, kimicyungwa ni kamatunda kakandi

Sifo sibonekhane nga lisomelo lyesi bombekha bulayi nga balikulila kamabati kamabesemu nga babyalakho ni bisala bikhali bitwela taa khwisomelo khuno.

Khaayu khesi bombekha bulaayi khamiliya lukaali amala khayu khano bakhombekhela bunyaasi bwongene

I'motokha iye babandu abalambuula khetima nga yatuyile khasolo khe mwiswa khesi balanga bari i'tiika.

Kumukhono kwo mundu ukwarire kha pangiri nga kwawambile khungubo isi bali khunaba ni shishalani ni lukoye lupima nalwo lulikho.

Bakhasi babili nga mutwela wekhaale asi, ukuundi wemile nga babonekha khabakulisa green pepper, cabbage ni tsinyaanye.

Lukudo lwe liloba nga balurara bulayi ni bisala bili khulubeka lwe lugodo luno nga bisala bino byatsowa bulayi.

Babandu nga baambile khatimba nga kha’bakhakhwesa ukhwama mumesti nga bakhayila khunduro khwe kamesti khuno .

Khasolo khe’mwiswa khesi balanga bari itika khakhaleya likosi nga khemile khulugudo ni pikyipikyi nayo khebira khulugudo tsana nga aliwo khokifuga warerekho buwanga.

Umusaani umukhulu nga ali khuluguudo lwa korasi ali nigaali wapangilekho kamatoore , kamatoore kano Kamaboofu kitsule khugaali khapiringisa .

Bakhana bataru nga boosi bakwarile tsi t-shirt tsimaali nga boosi beboyile tsi'mask khuminywa kyabwe

I taxi park isi tsi taxi tsingaali tsimikhile nga tsilindilila babandu bekhaale then tsitse mubiifo byesi tsama ni babandu babandi bakaali buusa bemikhile khundulo.

Shifo shibonekhane nga liduka lyesi bakulisila tsi’ brush tsikhali ndwela’taa ni bitasa ni bibindu bikali bya plastic

Basilikhale baba'kwarire tsi uniform nga balala bakwarire bukofwila bwo green nga aliyo ukho bakhesa

Sifo sibonekhane nga mu Town sisili busy nga tsimotokha tsyemilewo tsi taxi tsingali ni babandu bakali khabakhola tsi business tsingali tsikhali ndwela ta

Bakhana babili bekhaale asi bali ne ilaptop nga biliyo nibyo khabasomelakho nga mutwela wabukule kumukhono kwewe wakurele khu laptop iyino.

Umusni umukhulu wakwarile ikofila ni malikupu nga wenamile hasi ali mumukunda iliwo ni khamitsa nga abyamisa mumukyebe kwesi ahambile mukhono.

Tsikhafu tsemile nga tsikhafu tsino tsikhulu Amala tsikhafu tsino tsatsowa tsintsika tsatso, tsikhafu tsino tsilikho tsikhasi ni wunywa indwela

Sifo shesi bombekha bulayi nga sifo sino shafwanile i'kanisa oba ta kumuzigiti nga bamilisawo bulayi ni bulafu babyalawo bisaala bimiliyu

Umwana umu’fiti uwimile mulyango nga waloleleye ibulafu nga wemile ambi ninstu nio babasila tsimbawo.

Kamakalenda kakakhali matwela ta nga mulimo ka blue, kamawanga ne tsi kapisosi tsitsikhali ndwela ta.

Umundu ali khulyato nga webimbile ikofila khumurwe nga khakulisa ibindu bikhali bitwela taa nga water melon, kimiyembe , bukyupa bweka metsi nibibindu ibindi .

Umusoleli usangalile nga wakwarire ikofila iya blue, wa’ambile mukhono enyeni ilikho khakoye nga abonekha akiwambile ukhwama mumetsi.

Busoolo bubili bwemwiswa, bubwaleya kamakosi bwesi khulanga khuri tsitiika bwemile khukhayila kheliloba nga mbawo nisho khabukhola taa

Babandu babili bekhale hasi bali khukhwinyaya kumweeso nga barambisa bubundu bumali.

Umusaani umukhuulu nga wawaambile kimikhono kye ku laptop nga abonekha biliwo byesi khasoma khu laptop iyino.

Babaana be khwisomelo nga bakwarire bilalo nga bakwarire tsi sokisi tsimbesemu nga babonekha bali khwisomelo khabasoma.

Kamakhono kesi bakwarisile khale tsi glove nga kawambile imbisho khaka janjaba omundu ukundi.

Sisaawa siboofu syesi balanga bari Mandela national stadium syesi i'team ye linaambo ikenisilawo tsi team itsindi ubata khurambisa khukhola ibindu ibindi.

Babenyayi bekumupila nga khabasamba kumupila nga mutwela wakwarile socks tsiwanga ukundi tsa pink nga bali mushisaawa khabenyaya kumupiila.

Basaani babili bali khukanikha nga uwikhaale niye kabaka we baganda, nga ukho mukanikhayo niye prime minister we baganda, nga aliwo umusilikhale uli embi ubemilewo.

Umwana umukhana nga ali ni kari wabowelekho kupila nga kuliwo kupila kukundi kuli asi busa yabawo ni kari isi balisile asi busa.

Sifo sino sili mulukongo nga bayombekhamo tsinzu tsimiliiyu, tsinzu nga tsigorofa ni tsinzu itsindi tsesi bombekhamo bulaayi batsimiliisa,

Bibindu ibili khukulisibwa bikhaali bitwela taa nga tsinyaanye, kamarofu, tsi'carrot, watermelon ni'bibindu bibindi nga mayi ulikhubukulisa wekhaale ali ni'gomasi iya' blue

Umusani nga wefulile tsingubo Amala wakonile khu'lyato nga lilyato lino Lili khumetsi kamakaali

Akhundu abonekhane , khebakulisilawo ibindu bikhali bitwelata nga tsinyanye , carrot , kamarofu ni bibindu ibindi bikhali bitwelata .

Babandu bakali bali khunduro khwe kametsi nga babandi bali mu lyato bali mumato kali embi nikamesti kano balala bekhaye khunduro khwe’kametsi nga bali nibikholakhola abindi.

Akhundu abonekhane nga ali khu luguudo nga aliwo inzu isi bombekha indayi iye gorofa nga inzu yino irambisibwa mu business iya airtel money, betting ni MTN mobile money ni tsinzu itsindi tse tsi business itsindi nga i'khaafu yemile iburangisi we tsinzi itsi .